Tikaningira nyamashi tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo uye hosha tinosisa kunge teidziita kuti dzisatiuraya kubudikidza ngekuenda mukati mezvibhedhlera.

Maiziva here kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mendaramo kune hosha dzebesha koita hosha dzinopandisa marenje evanhu kuti apande hosha dzinosiyana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mendaramo yedu vantu vanohinwa hosha dzakasiyana-siyana, uye vantu vanosisa kunge veienda kuzvibhedhlera kundohloyiwa kuti vangadai vane hosha ipi.

Mundaramo tinoona kuti hosha dzinosiyana siyana kune hosha ndinobata vantu vakasiyana siyana kune hosha dzinobata varumbwana kuti vabetsereke uye hoshadzinosise kunge dzeihinwa kuzvibhedhlera.

Mukati mwenharaunda dzatinogara tinoona kuti mune hosha dzakasiyana siyana dzinobatawo vanhu vakasiyana siyana asi muntu akafungira kuti ungadai wakubatwe ngehosha, unosisa kurumba kuchibhedhlera kodetsereka.

Tikaningira nyamashi unou tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo. Kune hosha dzinokonzerwa ngebesha, poita dzona hosha dzona idzo dzinoite kuti vanhu vapenge masoro awo asi tinosise kupuwe mitombo tihinwe.

Maizviziya ere kuti mundaramo mune hosha dzakasiyanasiyana dzinobata vantu ngeiyi nda tinosisa kuramba teiyihloyiwa kuzvibhehleya topiwe mutombo tikaoneka tine hosha.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya maningi kubudikidza ngeutano hwedu ,uye tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezvehosha dziriyo kuti dzinohinwa sei.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teienda kuzvibhehleya kunohloyiwa maringe ngezveutano kuti tidetsereke tisafa kubudikidza ngehosha dzakasiyanasiyana.

Igwinyiso remene-mene mitombo inosisa kuhina hosha ngekuti kunehosha dzakasiyana-siyana. Kunewo mitombo dzakasiyana-siyana dzinorapa hosha yonayi ingadai ine muntu.

Mukati mweupenyu hosha dzakamba wanda maningi uye tinosisa kurwisa hosha kumudikidza nemitombo yakasiyana siyana hosha dzimweni dzinouraya kana muntu akasa hinwa

Ndaramo yedu tinoziya teshe kuti hosha dzinosiyana siyana uye hosha dzinokurirwa ngezviro zvakasiyana ngeiyi ndaaa tinosisa kuenda kuzvibhedhlera kunohinwa hosha dzakasiyana siyana.

Mozviziva here kuti mundaramo mune hosha dzakasiyana siyana dzinobata vantu vakasiyana siyana asi vantu tinosisa kubetsereka kubudikidza nekuti tikazwa tine hosha totorumba kuchibhedhleya.

Mwaizviziya ere kuti vantu vazhinji tinosisa kunge teiona utano hwakanaka maningi, kubudikidza ngekuti tinenge teiramba teihloyiwa mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu kuti mukati mwendaramo yedu teshe tinosisa kunge tine ndaramo yakanaka kubudikidza ngekuona mvura yakachena iyo inoita kuti tidzivirire hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanofundiswa maringe ngekuti vakone kuzoziya hosha dzingadayi dzeivanesa mukati mwentaraunda dzavanogara.

Mayizviziya ere kuti nyamashi unowu, utano hwakakosha maningi, ngeiyi ndaa vantu vanosisa kunge vane mvura yakachena, kuti vachengetedze utano kubva muhosha dzakayita sekuchaya.

Ngedzimweni nguwa tinoona kuti vantu vazhinji tinosisa kunge tine utsanana kubudikidza ngemvura yatinomwa ngekuti mvura ndiyo inokhomba kuti muntu ungadai akagwinya ere mutumbi wake.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kufundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha mukati mwendaramo, chinobaa detsera yaambo.

Maizviziya ere kuti upenyu chiro chakakosha maningi? Uye kuti muntu urarame upenyu hwakakura, unosisa kunge une utano hwakagwinya mukati mwendaramo yako.

Ngeumweni mukuwo tinoringira kuti munhu weshe unosisa kunge ane utano uye unosisa kunge eimwa mvura yakabaachena yaampo mukati mwentaraunda kuita kuti vasangobatwa ngehosha dzemaha.

Igwinyiso remenemene tinoningira kuti mukati mwendaramo vantu vanosisa kunge veiziya maringe ngezveutano nekuti utano chiro chakakosha maningi mundaromo yedu tinosisa kubetsereka kakurutu .

Mwaizviziya ere nyamushiuno kuti mukati mwendaramu yedu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano izvi zvinekakuti tidetsereke mundaramo yatinorarama nyamushiuno ngekuti tinenge takachenjeya.

Tikaningira mukati mwemiganga mwatinogara vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano izvi zvakanaka maningi ngekuti muntu unogara akagadzirira utano hwake mukuwo dzeshe-dzeshe.

Ngezvemene-mene, muutano chiro chakakosha maningi. Teshe tinosise kunge tiine utano kuti tidetsereke mukati mwendaramo yedu, ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuramba veiguma kuzvibhedhlera.

Tika ningira nyamashi tinoona kuti mukati mwe utano hwedu tinosisa kunge tei detserwa ku budikidza ngeku fundiswa maringe ngezve utano izvi zvinobai detsera yambo pona pa tinoda rudetsero.

Izvezvi tinoona kuti vantu vazhinji avana utano hwendxondo. Hino vanosisa kutsvakirwa pavo pekugara vega ngekuti muntaraunda inogara vantu vakakwana ava ngamukoni.

Mundaramo yedu tinosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuhloyiwa utano hwendxondo. Nekuti utano uhwu hunoita kuti muntu ukure wakagwinya mukati mwendaramo yako.

Mukati mentaraunda dzatinogara zviro zvinoita kuti tigarisane zvakanaka inyaya yendxondo. Ndxondo dzemuntu dzinosisa kunge dzakakwana kuti muntu akwanise kudetsereka mundaramo yake.

Maizviziya ere nyamashi unouwu kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo, ngekuti ndihwo hunodetsera muntu kuti ave muntu pane vantu uye akone kushandidzana nevamweni.

Imweni mikuvo tinoona kuti hutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevantu. Ngekuti hutano ndiho hunoita kuti vantu vakone kudziriritira ramangwani ravo, uye vakone kushandidzana nevamweni zvakanaka.

Tikaningira nyamashi mukati mwentaraunda dzatinogara tinosisa kusiya nharaunda yona yakachena ngekuti hosha hadzitapuridzanwi kubudikidza nenhunzi dzinenge dzaashoma.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvi bhedhleya, tinoona kuti vantu vazhinji vanopindemwo kobetsereka kubudikidza nekuhinwa hosha dzakasiyana siyana. Izvi zvakabanaka maningi.

Mukati mwezvibhehleya, tinosisa kugumemwo ponapo patinozwa nyama dzedu dzei panda, ngekuti vanotipe mitombo iyo inohina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu.

Vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza nezvibhedhlera ndau iyiyi yakabanaka yambo tinoona kuti kundau iyi kune antu anoziya zvanoita tikaningira nemadhokoteya anotihloya.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vakasiya-nasiyana. Vantu vanoshandemwo ndivo vanosisa kutibetsera ponapo patingadai tabatwa ngehosha.

Ngenda yekuti vantu vazhinji vanoda maningi kuenda muzvibhedhlera muzvibhedhlera zvinodetsera vantu yambo mukuwo uwo watinenge teida kudetserwa kubva umo matinge zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu.

Nyamashi unowu tino ningira kuti mukati mezvi bhehleya vandu vanoendemo kuti vano hinwa maringe ngehosha dzavangadai veinzwa uye vanopuwa kudzidziswa maringe ngezveutano.

Tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya indaubiyo yatinosisa kuenda kunodetsereka kubudikidza ngekuti tinenge taenda kunohlowiwa ngazi yedu mukuwo dzakasiyana -siyana.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinosisa kudetsereka kubudikidza ngekunge taenda kuzvibhedhleya kona uko kwatinosisa kudetserwa maringe ngezveutano hwedu. Mukati mezvibhedhleya vantu vanofundiswa ngezveutano.

Ngeumweni mukuwo, ukaguma kuchibhedhleya unoona kuti, varumbwana avabvumirwi kuti vapinde mukati, munenge mune vasharukwa vanorwara, ngendaa yekuti, zvinozwi varumbwana vanokasira kubatira zvirwere.

Mukuwo unowu watiri ndewekuti ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako wotorumba wakananga mukati mwezvibhedhleya kona uko kwaunohloyiwa woreketerwa kuti chingaa chinyi.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya, kona uko kwatinosisa kudetserwa maringe ngezveutano hwedu. Izvi zvinodetsera mwukati mwendaramwo.

Mwakambozvionawo ere kuti mukati muzvibhendleya munogara mwakachena kuti mwakaa ngekuti ndiyo ndau yekutanga inosisa kufundisa antu maringe nezveutsanana.

Tikaningira mukati zvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji, vanoendamo kuti vanodetserwa kubudikidza, ngekuhloiwa ngazi yavo vopedzapo vozohinwa nekupuwe mitombo wano..

Makambo zvinzwa ere kuti mukati me zvibhedhleya mune movha dzino shandiswa ku takura vantu vanenge varwara mu makanyi kwavo kuti vakone kudetsereka ku budikidza ngeku takurwa kona ikoko.

Maizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera munoshanda madhokodheya avo vanoti hloya moita zve ana mukoti avo vanotipe mitombo apo patingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana siyana .

Nyamashi tinoziya kuti mukati mwezvibhehleya mune madhokodheya avo vanosisa kutihina kubva kuhosha dzakasiyana-siyana dzatingadai teizwa vanotipa mitombo yekuti tidetsereke mundaramo yedu.

Zvakadini kunaka mukati mwendaramo yedu ponapo patinofundiswa maningi maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti tibetsereke kuburikidza ngekuti tinonge tachenjera mukati mwendaramo yedu.

Ngeumweni mukuwo tinoningira nyamashi unowu, toona kuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu. Hino tinosisa kufundiswa maringe ngezveutano, tigare teiziya ngezvazvo.

Mukuwo uno watino rarama tinoona kuti utano chiro chakakosha maningi uye utano huno sisa kudzivirirwa kubudikidza ngeku fundiswa maringe ngezve utano hwakona.

Maizviziya ere kuti hutano chiro chakakosha maningi uye vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano izvi ndizvo zvinoita kuti muntu akwanise kugara akagwinya mukati mwemutumbi wake.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vanokodzera kunge vayiona hutano hwana mukati mwendaramo yavo kubudikidza kuitwa kwavanodiso kuitwa nevantu vemuzvibhedhlera maringe ngezveutano.

Nyamashi uno uyu tinoningira kuti mukati mentaramo yedu, vantu tinosise kufundiswa maringe ngezveutano, uye hutano chiro chakakosha maningi, kuti muntu uve nehutano chokutanga kuve nehutsanana.

Maizviziya ere kuti utano chiro chakakosha maningi ndava vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano kuti vagare veiziya kuti hutano hwavo hurambe hwakagwinya.

Mukati mwenharamo yedu vantu vanosisa kuziya kuti kune vantu vanofundisa maringe ngezveutano, uye tinosisa kubata maningi ponapo panofundiswa ngezveutano.

Igwinyiso remene-mene ,vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakanaka maningi ,mukati mwemutumbi wemuntu. Hunoita kuti muntu arambe akagwinya, pona apo, mundaramo mwake.

Igwinyiso mukati mezvibhedhlera tipota teifundiswa maringe nezvehutano kuti hutano touchengetedza sei mukati mendaramo uye tikabatwa nehosha tinosisa kudini.

Nyamashi unoyu tinoringira kuti mukati mwentaraunda dzakasiyana siyana vantu vanofundiswa maringe ngezveutano kubudikidza ngevantu vanoshanda muzvibhedhleya, vanohamba veifundisa.

Zvakabanaka maningi kuti tifundiswe maringe nezveutano nekuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo yevantu ndicho chiro chinoita kuti tirarame makore akawanda kana tine utano wakagwinya.

Maizviziya here nyamashi unoo kuti vantu vanohamba veifundisa vantu maringe ngezveutano vanenge vakatofunda maringe ngezveutano kuti vazokona kutidetserawo isusu.

Mukati mwechibhedhlera tinoona kuti mwakabanaka maningi ngekuti tikaningira vantu vazhinji vanoendemo kunodetserwe kuburikidza ngekuti vanenge varwara ngehosha vopuwe mitombo.

Vantu vazhinji vanosisa kutoronya ngetsoka dzavo vakananga kuzvibhehleya veiguma kwona ikweyo vanoona zvikwangwari zvinenge zviriyo ndizvo zvinovadetsera kuti vaziye kwekuenda.

Mukati mwendaramu yedu tinoningira toona kuti vanhu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuende kuchibhehleya ngekuti ndiko kunohloiwa vantu konaikweyo nekupuwe mitombo yakona.

Muzvibhehleya munogumwa nevantu vanemhando dzakasiyana-siyana dzehosha. Ngeiyi ndaa munosisa kushanda vantu vanoziya maringe ngezvehosha kuti vazodetsera vantu vona avavo vanenge va...

Igwinyiso yemene mene tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vandozviniwa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzaivanesa mwukati mwendaramo yavo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kodetserwa ngekuti vantu vemwo vanoziya zvavanoita uye vanotipa mitombo inohina hosha zvemene mene.

Tikaningira nyamashi vantu tinosise kuenda kuzvibhedhlera nekuti hosha hayionekwi nemadziso chete asi inotoda kuhloyiwa kuti tihloyiwe tinosise kuenda kunohloyiwa nemidziyo yatinoona muzvibhehlera.

Mukati mwezvibhedhlera munodetserwa vanthu vakasiyana siyana vamweni vanoenda kooningirwa ngazi yavo kuti yakajeka ere vamweni vanoenda koofundiswa maringe ngezveutano.

Igwinyiso remene-mene, tinoone kuti mukati mezvibhedhlera munoenda vantu vakasiyana-siyana, vanenge vanematenda akasiyana-siyana. Vantu vanorarama ngehurema vanoendawo muchibhedhlera kundodetsereka.

Zvakadini kunaka kuti vantu tiende kuzvibhedhleya kunohloiwa, kuhloiwa maringe ngehosha dzakasiyana-siyana. Izvi zvinoita kuti tibetsereke ponapo patinozwa hosha

Maizviziya here kuti mukati mwendaramo tinoningira toona kuti mune zvibhehleya zvibhedhlera indau yakanasirwa isusu kuti tiende kunohloyiwa pona apo patingadi teyi rwara.

Mai zviziya ere kuti mukati mwe zvibhedhleya muno shanda madhokodheya ndivo vano hloya vantu kuti vangadai vane hosha iri toenda tino ona vana mukoti ndivo vanopa vantu mitombo.

Vanthu vachiri kushandisa mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti munoshanda madhokodheya, munoshanda vanamukoti ,nevantu vanotyaira motokari idzo dzinotware mitombo nevantu vanorwara.

Muntu ukazwa hosha unosisa kupuwa mutombo mukati mwezvibhedhlera, asi vemuzvibhedhlera vane wonawo mutombo imweni inodzivirira vamweni vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene, tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vanosisa kudetsereka maningi kubudikidza ngemithombo iriyo nyamashi unouyu inosisa kuhina hosha dzakasiyanasiyana.

Ngeimweni mikuwo tinoziya teshe kuti mitombo imweni, yakanasirirwa kuti, vantu vakwanise kuhinwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, asi imweni mitombo inonasirirwawo kudzivirira hosha dzakasiyana-siyana.

Munozviziya ere kuti imweni mitombo yakanasirirwa kuti vantu vaone kuti vasazobatwa ngehosha dzaksiyanasiyana dzinosanganisira hosha dzemashura matongo kana yegomarara.

Imweni mitombo yatinoona mukati mwendaramo yedu inosanganisira iyo inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi yakabakosha yaampho ngekuti inotidetsera.

Nyamushi unoo tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu mitombo mizhinji inosisa kutidetsera ponapo patingadai teizwa hosha dzakasiyana-siyana. Inosisa kutihina kubva kuhosha.

Igwinyiso remene-mene, mitombo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Ngeimweni mikuwo tinoona kuti mukati mwezvibhedheya, mune mitombo iyo inoshandiswa kuhloya, kuti muntu asabatwa ngehosha imweni.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mitombo inotorerwa zvakasiyana-siyana. Kune mitombo inotorwa ngevantu vane shuramatongo kuti vadetsereke, mwiiri yavo irambe yakagwinya.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kudetsereka kubudikidza ngekumwa mitombo. Imweni mitombo inodetseredza kuti muntu arwise hosha ingadai iri pona pamitombo

Umweni mukuwo tinoringira kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoshandiswa kundau idzo dzinohloyiwa vanthu kuti varingirwe kuti vangadai vane hosha iri.

Maizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngerudetsero rwetinoona mukati mwezvibhedhleya? Muzvibhedhleya munohloyiwa muntu otoronzerwa kuti une hosha iri.

Igwinyiso remene mene tinoziya kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau iyo inohloyiwa vantu kuti vaonekwe kuti vangadayi vasina ere hosha inopona mukati mwemutumbi wavo.

Kune ndau mwukati mwendaramo dzedu idzo ndau dzinoti vantu vanoenda kunohloyiwa, kunoringirwa maringe ngemitumbi wawo kuti vaonekwe kuti havana hosha ere dzakaita segomarara.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi mukati mezvibhedhlera mune ndao inohloyirwa antu kuti angadai aine hosha iri inopona mukati mwenyama dzavo izvi zvinobetsera yaamho .

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya chakanikira utano uye tinosise kudetsereka Kubudikidza ngeutano kuti vanhu vave neutano hunge vahloyiwa mukati mwezvibhedhlera.

Mukati mwezvibhelheya tinoona kuti ndimwo mune midziyo yaksiyanasiyana inosisa kushandiswa kubudikidze ngekunhloya vantu kuti vangadai vane hosha yakadini.

Maizviziya ere kuti mu zvibhedhlera mune ndau iyo inopindwa ne madhokoteya ano hloya kuti muntu ungadai ane hosha iri mundau iyi munoonekwa hosha dzaka kura se gomarara.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mendaramo yedu vantu vanoenda kuzvibhehlera kunohloiwa kubudikidza nekuti vangadai vane matenda akasiyana siyana avanenge vainawo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mezvibhedhleya munendau iyo inohloiwa muntu. Kuti aonekwe kuti ungadai ane denda riri mukati mwendaramo yake kuti akwanise kuhina.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwechibhedhleya mune ndau iyo inohloyiwavanthu kuti varonzerwe kuti vangadai vane hosha yakadini mukati mwemitumbi wao izvi zvinodetsera yaambo kuti vanhu vadeysereke.

Igwinyiso tikaringira mukati mwezvibhedheya tinoona kuti mune ndau iyo inohloyiwa ngazi dzevantu vantu voronzerwa kuti vangadai vane chiinyi mukati mwendaramo chawo zvinoita kuti varware.

Igwinyiso mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo inoshandiswa ku hloya vantu vane hosha dzaka siyana siyana kuti vakwanise ku detsereka mu ndaramo yavo nge kuziya.

Tinoziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoenda kundodetsereka kubudikidza ngekuhloiwa mune munohloiwa muntu kuti avhenekwe kuti ungadai asina ere gomarara mukati mwemiri wake.

Mukati mwezvibhedheya mune ndau idzo, vanhu pavanoenda kunohloiwa, kuti varingirwe kuti vanenge veidetserwa, uye kuti vaonekwe kuti vangadai vane hosha iri.

Maiziya ere kuti mundaramo vantu vanosisa kunge veihloyiwa maringe ngezveutano hwavo mukati mwezvibhedhleya ngekuti ndimo mune midziyo yakhona inohloya.

Maizviziya here kuti mukati mendaramo yedu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza nekuendesa varumbwana muzvibhedlera izvi zvinoita kuti varumbwana vedu vasafa kubudikidza nehosha dzakasiyana siyana dzatinoona.

Mwaizviya ere akiti woye kuti utano chiro chakakosha maningi. Ngekuti utano unosisa kutangira kuana, kuti vana vedu varambe vane utano, varumbe-rumbe, vakagwinya-gwinya.

Mwaizviziya ere nyamashi unou kuti mukati mwezvibhedhlera vanthu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemidziyo yatinoonanwo iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vadetsereke pamushando yavo.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti munemidziyo yaka siyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngema dhokodheya kuti mishando yavo iyite nyore pavanoyiita kuti vatibetsere.

Igwinyiso remene-mene tinopinda mukati mwezvibhehleya, toona kuti munemudziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswemwo. Imweni midziyo inoshandiswa kuhloya kuti muntu une denda, ungadai ane denda rechii?

Midziyo mikuru yatinona muzvibhedhlera ponzbekuti ndeiyo yekuti muntu unopinzwemwo eihloiwa kuti ungadai aine hosha here?, kunyanya-nyanya hosha dzegomarara rechibereko kana gomarara rimweni.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya, vanthu vanosisa kuendemwo koodetserwa, hino mune zvidziyo zvinoshandiswemwo, kuti vanthu vadetsereke kakurutu, ngekuhloiwa.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu kuti mukati mwendaramo yedu ,vantu vazhinji vanosisa kubetsereka, kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya ngekuti kune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inohloya vantu.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera mune mitombo, asi mitombo iyi inosise kugara muzvidziyo zvetinoona mukati mwezvibhedhlera, ngekuti zvidziyo zvona izvozvo zvinotonhorera.

Vantu vanorarama ngehurema vakaenda muzvibhedhlera vanopuwa midziyo yekuti vakwanise kuhambisa uye vakwanise kudetsereka kubudikidza ngemidziyo yavanenge vapuwa.

Zvakadini kunaka teiona kuti mukati mwezvibhehlera vantu vanoshandisa midziyo, midziyo iyo inoita kuti mishando yavo iite nyore pakuita uye ikasire.

Vantu vanenge vakakuvara mirenje kana muoko vakapinda mukati mezvibhedhleya vanopuwa midziyo inosisa kuti vabetsereke, kubudikidza ngerubatsiro rwavanoona kubva kumidziyo iyona.

Umweni mukuwo tinoona kuti mukati mezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuhina hosha nekuningira kuti munthu unagadai ane hosha yakadinini uye inodzimika sei.

Ngendaa yekuti mukati mendaramo yedu tinoningira kuti tikapinda muchibhehleya mune mitombo ere yakasiyana siyana ingadisa kuhina hosha dzakasiyana siyana izvi tinosisa kuramba teienda muzvibhehleya.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehlera tinoona midziyo yakasiyanasiyana iyo inosisa kushanda mukati mwendaramo yedu mikuwo yakasiyanasiyana ponapo patinosise kugumemwo inotidetsera midziyo iyi.

....yedu tinoningira toona kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni midziyo inoningira kuti muntu ungadai aneropa rinohamba zvakanaka here mukati mwemutumbi wake.

Zvakadini kunaka kuti munthu unenge eishandisirwa zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti mishando yake ive nyore ukaningira izvi ndizvo zvinoitika kumadhokodheya mishando yavo inoite nyore kubudikidza nemidziyo.

Neumweni mukuwo tikaningira kuti mukati mwendaramo yedu tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo. Imweni midziyo inoshandiswa kudetseredza madhokodheya kuti akwanise kuita mishando yavo.

Mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoningira kuti muntu unorems zvakadini mukati memutumbi wake uye unosisa kupuwa mutombo wakadini.

Igwinyiso remene-mene, imweni midziyo yetinoona mukati mezvibhedhlera inosanganisira manaiti awo anoiswa mushonga kuti tizokwanisa kubairwa mukati memutumbi wedu.

Tikaringira nyamashi mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vanorarama ngehurema vanodetserekamwo kubudikidza ngekuti vanenge vaenda mukatimwo kuopuwe midziyo yekuti vashandise kukona kuhamba.

Mundaramo tinoona kuti ,mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswemwo, kudetseredza, vantu kuti vahloiwe zviri pajekerere.

Ngeumweni mukuwo tinoningira toona kuti utano chiro chakakosha maningingekuti atiningiri kuti muntu une hosha ngemadziso chete mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakhona inoningira zvona izvozvo.

Mwakambozvizwawo ere kuti muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inodetsera vantu. Tikaningira kune midziyo iyo inodetsera vantu vakaremara kuti vakone kuhamba kubudikidza ndiyo midziyo yona iyoyo

Makambo zvinzwawo ere kuti mu zvibhedhlera mune mudziyo yaka siyana siyana iyo ino sisa kushandiswa ne madhokoteya kuti vaite mishando yavo nyore imweni ye midziyo ino sanganisire zviro zvino cheka vantu.

Nyamashi unowu tinoringira kuti , mukati mwezvibhedhleya vantu vanoendamwo ngekuti mune michini dzinoshandiswa kuhloya ngazi uye michini idzi, dzinobaashanda yaampho mishando yadzo.

Neumweni mukuvo tinoningirahe toona kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoendemwo kobetsereka kubudikidza ngekuhloiwa hosha dzakasiyana-siyana, pona pavanenge vari vabetsereke.

Igwinyiso remene mene vantu vanoenda kuzvibhedhlera kundibetsera kakurutu nekuti kune midziyo yakasiyana kakurutu Iyo inoshandiswa kuhloya kuti ukwanise kuvheneka kuti uyu muntu ungadai ane denda riri.

Mwaizviziya here kuti mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswamo kudetseredza vona vanenge vakaremerwa ngehosha kuti vakone kuhloiwa.

Tikaringira mwukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngemidziyo yavanoona mwukati mwezvibhedhlera. Midziyo iyi yakabakosha kakurutu pona patinohinwa hosha.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu, tinosisa kuenda kuzvibhedhleya, kwona uko kune midziyo yakasiyana-siyana ,iyo inosisa kunge, ichiita kuti tidetserwe ,maringe ngendaramo yedu, uye midziyo yakabaanaka yambo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinosisa kuziya kuti upenyu chiro chakanaka maningi. Hino ngeiyi ndaa tinosisa kuguma kuzvibhedhlera tonohloyiwa ngemidziyo yatinoona inenge irimwo inotironzera gwinyiso.

Maizviziya ere, kuti mukati mwezvibhedheya ,mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore, pona apo pevanenge veishanda. Izvi zvinodetsera yaampho.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mundaramo yedu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngeutano uye vantu tinosisa kuramba teihloyiwa ngekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakhona inodaro.

Nyamashi tikaringira tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana midziyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti basa ravo rive nyore uye midziyo inosisa kuvadzivirira kubva kuhosha yakasiyana siyana.

Maizviziva ere kuti nyamashi unowu tikaningira mukati mendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda muzvibhedhlera ngenda yekuti muzvibhedhlera mune midziyo yekuti vohloya hosha yekuti ungadai weinzwa.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu, tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloiwa ngazi yedu, kuti iringirwe kuti ingadai isina hosha ere. Asi kuti izvi zviitike, inyaya yekuti tinenge tashandisirwa pamidziyo ye...

Igwinyiso re mene mene teshe tinoziya kuti mukati mwe zvi bhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana midziyo ino sisa kutidetsera ponapo patingadai teida kuti tidetsereke kubudikidza ndiyo.

Mundaramo yedu tinoona kuti vanhu vazhinji vanosisa kunge veienda kuzvibhedhleya kunobetsera nekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswemo kuhloya ngazi dzevantu.

Zvakadii kunaka akiti woye taiona kuti muzvibhedhlera mune midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mushando yavo yekuhloya nekuningira vantu . Izvii zvinoita kuti mushando yavo iite nyore.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu, tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekunge teienda kuzvibhedhleya kuno hloiwa maringe ngezveutano.

Igwinyiso remene mene vantu vanorarama ngehurema vakainda muzvibhedhleya vanokone kudetsereka kubudikidza ngekupuwa mudziyo uyo unoita kuti vakone kuhamba zvakare.

Ngeimweni nguwa tinoone kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanoende kuzvibhedhleya kuti vanodetsereka maringe ngezveutano, tinoone kuti kuzvibhedhleya kune midziyo yakasiyana siyana inosisa kudetsera vantu.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti midziyo irimo Yaakasiyana siyana uye midziyo inosisa kudetsera madhokodheya kuti vakone kuhloya zviri nyore hosha dzinenge dziri mukati wemutumbi wemuntu.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyanasiyana inosisa kushanda mwonaumwomwo midziyo imweni inodetsera vanhu vanorarama ngehurema kuti vakone kuhamba kubudikidza ndiyo.

Mwukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kuhloya muntu kuti ungadai une hosha iri ,kune midziyo hee inotarisa muntu kuti ungarema zvakadini.

Mwakambozvizwawo ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo midziyo inosisa kuti mishando yedu iite nyore pona patinoiita uye tikasire kudetsereka patinoita muihando yedu.

Muntaramo yedu tinoona kuti tinosisa kuenda kuchibhedhlera kunohloyiwa maringe neutano hwedu nekuti kune mudziyo yakasiyana siyana iyo yatinooneyo iyo inosisa kutibetsera pona patinoda kuhloyiwa .

Tinoningira mukati mezvibhehleya mune ndau idzo dzinochengeteswa zvidziyo zvakasiyana siyana zvimweni zvidziyo zvatinoona muzvibhehleya ndeidzo dzinoita kuti muntu akwanise kufema pona asingakoni kufema.

Tikaguma mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo yatinoona ndiyo iyo inodetseredza vanhu kusisakoni kufema kuti vapuwe mweya wekufema.

Mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo unosisa kushandiswa nge madhokodheya kuti vaite mishando yavo zviri nyore uye pajekerere pakanaka.

Mujati mwendaramo yedu tinoningira toona kuti midziyo mizhinji yatinoona mukati mwezvibhedhleya inoshanda kune imweni midziyo inoshanda kudetsera vantu vanorarama ngehurema kuti vakone kuhamba.

Mukati mwezvibhehleya vantu vanoshandisa midziyo yakasiyanasiyana iyo inosisa kuvadetsera ponapo kuti vakasire kuhloyiwa uye midziyo inoita kuti basa remwo riite nyore.

Igwinyiso re mene mene tika ningira nyamashi unowu tino ona kuti vantu vano rarama ne urema vakapinda mukati mwe zvibhedhleya vanosisa ku detserwa kuti vakone kuhamba kubudikidza nge midziyo yemu zvibhedhleya.

Chakanakira kuenda mukati mwezvibhehleya ngechekuti unohloyiwa vachishandisa midziyo yanyamashi iyo midziyo yetinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ndiyo.

Igwinyiso remenemene tinoningira teshe toona kuti mukati mwechibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana iyo inosisa kuhina hosha dzakasiyanasiyana mukati mwendaramo yedu midziyo iyi tinosisa kuyingwarira.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya tinoona midziyo yakasiyana-siyana? Imwe yemudziyo yatinoona zviro zvinoshandiswa kuvhiya muntu uyo ungadai aine hosha iri paari.

Zvemene mene mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kudetsera vantu vangadai vauya mukati mezvibhedhlera uye midziyo iyi inoita kuti basa remadhokodheya rivenyore.

Zvakadini kunaka kuenda kuzvibhedhlera kundohloyiwa kuburikidza ngemidziyo yatinoonamwo inobhuya gwinyiso midziyo isinganyepi iyo inosisa kutidetsera patinenge tine hosha.

Igwinyiso remene mene tinoningira nyamashi unou tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosise kudetsereka kubudikidza ngemidziyo yatinoona muzvibhedhleramwo kuti itidetsere.

Vantu kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunga teidetsereka kubudikidza ngemidziyo yatinoona muzvibhehleya. Midziyo iyi inoita kuti tihloyiwe hosha dzakasiyana siyana uye tihinwe.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti kakurutu antu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhendleya ngekuti kune midziyo inohloya ngazi zvemandorokwati.

Igwinyiso yemene-mene , teshe tinoziya kuti mundaramo yedu antu vanosise kude veiramba veishandisa mitombo yakasiyana-siyana kuti vadetsereke kubva kuhosha yavangadai veizwa.

Igwinyiso remene mene tinoningira teshe mukati mwendaramo dzedu toona kuti vanthu tinosisa kupiwa mitombo pona apo patingadai tine hosha yakatimomotera patiri kuti tikwanise kuzvinwa.

Tikaningira nyamashi unouwu, tinoona kuti mwukati mwendaramwo yedu mitombo yakasiyana siyana uye mitombo inohina hosha inosisa kudetsera vantu vanenge vane hosha.

Nyamashi uno tinona kuti mitombo mizhinji inoshandiswa zvakasiyanasiyana, kune mitombo inota zvekumwiwa nemvura , koita inoite zvekusvisvinwa, kwoita inoitwa zvekudzodzwa.

Mwai zviziya ere nyamashi unou kuti mutombo inosiyana siyana uye tinosise kumwe mutombo sema ronzererwe arinenge rakaitwa mukati mwezvi bhedhleya uye tinosisa kuimwa zvakanaka

Mitombo mizhinji yanyamashi imweni yacho inoitwa zvekudzodzwa imweni ndiyo yatinoona inobetsera ponapo kubudikidza nekumwiwa muntu otohinwa hosha.

Igwinyiso remenemene tinoningira kuti mitombo inosiyana mukati mendaramo ngeii ndaa tinosisa kuenda kuchibhehlera konako kwatinopiwa mitombo zvichisiyana ngekuti mundu ungadai une hosha iri .

Igwinyiso remene mene mitombo inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye mitombo Inosisa kudetsera vantu vane hosha kuti vahinwe kubva kuhosha ikoko mwiri yawo itange kugwinya hee.

Imweni mitombo yatinoningira nyamashi tinoiona iri muchibhehleya kuti igare yakachengetedzwa kakurutu uye mitombo imweni inohina zvirwere zvakaita se besha kana gotsorwa.

Neumweni mukuvo tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo yakasiyana-siyana. Asi mitombo imweni yakona inochengetwa panotonhorera nekuti ndikokuti irambe yeishanda.

Mitombo imweni yatinoona nyamashi tinosisa kuipiwa mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo. Kwona ikweyo ndokwevanotironzera kuti womwa sei, mitombo yakhona kwemazuwa manganai.

Ngendaa yekuti mutombo inozvina hosha dzakasiyana siyana tinoningira toone kuti vantu mukati mendaramo, vantu vanositse kutorwa mitombo nemaronzerwo azvakaitwa mukati mezvibhedhleya

Nyamashi tinoona kuti mitombo muzhinji ,inosisa kushandiswa, pona apo muntu paanobatwa ngehosha, ngekuti mitombo inohina hosha dzakasiyana-siyana. Pona apo patinomwa mitombo tinosisa kuteedzera mitemo.

Mwaizviziya ere mundaramo yenyu kuti mitombo inoshanda zvakasiyana siyana uye kune mitombo inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramu dzevantu.

Nyamashi unowu tinganingira tingaziya kuti imweni mitombo inosisa kutorwa semaronzerwo ainenge yakaitwa nemadhokodheya ngekuti tikasadaro vantu inozopeisira yodhaka.

Igwinyiso remene mene vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngemutombo asi mitombo yanyamashi muntu akaimwa zvisizvo inopeisira yaita zvinodhakwa izvo zvatisingadi kuti zviitike.

Nyamashi unoo tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kuhina vantu hosha dzakasiyana-siyana.

Ngeumweni mukuwo tinoningira toona kuti kakurutu-kakurutu mitombo mizhinji inosisa kudetsera vantu vanehosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo. Izvi zvakabaanaka maningi ngekuti vantu vanodetere...

Maizviziya here kuti mitombo inouya nemhando dzakasiyana siyana . Kune mutombo inosisa kudetsera vantu kuti vahinwe kubva kuhosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwe mitombo vanhu vazhinji vanoende kuzvibhedhleya kuti vapuwe mitombo pona apo pavanobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Imweni nguwa tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu, mitombo mizhinji inosisa kudetsera vanthu kuti vahinwe hosha ,uye kuti vanthu vanosisa aurora kubva kumitombo yanyamashi, uye inosisa kugara panotonthorera.

Makambozvizwawo ere akhitiwoye, kuti mitombo mizhinji , inosisa kumwiwa kwemukuwo uwo atinenge takabhuirwa nadhokodheya kutibtinosisa kuimwa. Ndiko kuti kunase kushanda yaampho.

Igwinyiso remen-mene, tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kuchengetwa panotontorera, kuti irambe yeishanda kuhina hosha.

Zvakadini kunaka akiti woye kupuwe mutombo ponapo paunenge wazwe hosha kuti udetsereke izvi zvinoita kuti vanhu vakone kugwinya mukati mwemutumbi wavo.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya nemitombo yanyamushi yakabaasiyana. Tikaningira mitombo yanyamashi imweni yacho inouya iri mumabhodhleya yakaite mvura. Imweni ari maphirizi.

Igwinyiso remene-mene teshe tinosisa kunge teidetserwa mukati mwendaramo yedu kubudikidza ngemitombo yatinoona iriyo nyamashi iyo inohina hosha dzakasiyana-siyana.

Umweni mukuwo tinoringira kuti nyamashi unowu vantu vamweni vanorarama ngokumwe mitombo yakasiyana siyana izvo zvinoita kuti varambe vakagwinya mukati mwemutumbi wavo.

Zvemene mene teshe tinoziya kuti mitombo inoshanda zvakasiyana siyana ngeiyi ndaa tinosisa kudetsereka ngekubudikidza ngekumwa mutombo zvakanaka zvatinenge taronzerwa nadhokodheya.

Kume mitombo inoitwa zvekudzodzwa mukati mwemutumbi wemunthu koita mitombo imweni inoite kuti munthu unomwe nemvura koite imweni yekuti munthu unobairwa kuti ahinwe hosha.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti , ndaramo yedu tinosisa kunge teitetserwa kubudikidza ngemitombo pona apo patingadai tarwara ngehosha dzakasiyana-siyana .Izvi zvinoita kuti tidetserwe.

Igwinyiso remene mene tinoziya teshe kuti mukati mendaramo yedu vantu vonosise kunge veidetsereka kubudikidza ngemutombo yakasiyana siyana nekuti mitombo iyi ino hina hosha yakasiyana siyana.

Nyamashi mutombo yakasiyana siyana kune mitombo inoita zvekudzodzwa kuti muntu akone kudetsereka koita iyo inoitwa zvekumwiwa ngemvura ari mapilizi.

Ngendaa yekuti mitombo mizhinji inohina hosha ndochaya kanakira asi ikashandiswa zvisizvo inotanga kuita zvinodhaka zvokuti antu ano pedzisira oita mabungu mupee.

Nyamashi unou tikaringira kuti vantu vanoshandisa mitombo vanganai avaperi kubudikidza ngekuti mitombo dzinoshanda yambo uye mitombo idzi dzinodzivirirahe hosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti mukati mwendaramo yedu. Mitombo inobahina hosha kakurutu ponapo patingadai teida kubetsera mitombo iyi inobabetsera yaambo.

Nedzimweni mukuwo tinoona kuti mitombo dzekudhaya ibaari mitombo dzakanaka yaamho ngekuti mitombo iyi inohina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu uye tinosisa kuishandisa zvine ungwaru.

Mukati mwendaramo tinoona kuti mitombo inosiyana siyana uye vantu vanosise kudetsereka kubudikidza ngekutora mitombo yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo. Izvi zvinodetsera kuti muntu arambe akagwinya.

Makambozvizwawo ere kuti mitombo mizhinji inosise kunge iri mitombo iyo yanyamashi uye mitombo inosisa kuhina hosha dzingadai dziripakati pemutumbi wemuntu.

Zvakadini kunaka muntu ukapuwa mutombo womwa se maronzerwe azvinenge zvaitwa ngekuti imweni mitombo inoshanda ku detsera antu ane hosha dzaka siyana siyana.

Mwaizviziya ere kuti mitombo mizhinji inosisa kudetsera vantu vane hosha dzakasiyana siyana uye vantu vanosisa kumwa mitombo semaronzerwe avanenge vakazviitwa kuzvibhedhlera.

Maizviziya ere kuti mukati, mwezvibhedhleya tinosisa kupuwa mitombo, pona apo patingadai tabatwa nehosha. Vanotironzerazve kuti mitombo yakhona tinosisa kuimwa sei, mukati mwendaramo yedu.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti ,mutombo yakasiyana-siyana mukati mwendaramo yedu, uye tinosisa kushandisa mitombo zvakanaka maningi ,kuti tikwanise kudetsereka pona patinoda rudetsero.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi imweni yakhona inenge iri muzvibhodhleya. Imweni yakhona inouya iri mitombo yemaphiritsi.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unou kuti muutano chiro chakakosha maningi uye tinosisa kunge takachingwarira mukuwo dzeshe ,utano hwedu hwakakosha pakuti mitombo mizhinji yatinosisa kupuwa inohina hosha.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu hutano hwendxondo hwakakosha maningi uye kune ndau dzinogara vantu vane ndxondo dzisina kunasa kukwana kuti vadetsereke.

Mumweni mukuwo tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya, mune ndau iyo inochengetwa vantu vane ndxondo dzakashota, ngekuti vantu ava vakasiyiwa veyihamba paberere, vanokona kutokuchaye pama usingaziyi.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mwevantu mune utano hwendxondo uhu ndihwo hutano hunoita kuti vantu vakone kugara nevamweni zvakanaka muntaraunda dzavo.

Unozviziva here nyamashi unowu kuti vantu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngehutano hwavo kunyanyanyanya varumbwana vanoramba veihloiwa hutano Kuti varambe vakagwinya.

Maizviziya ere kuti varumbwana vanosisa kungwarirwa mukuwo dzeshe kuitira kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo. Vanosisa kupuwa mutombo unodziirira hosha.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti, mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuendesa varumbwana vavo kuzvibhedhleya. Izvi zvinoita kuti varumbwana vasafa, asi varambe vakagwinya.

Kana muntu une mwana mudodori , unosisa kuenda naye kuchibhedhleya, kwona uko kwaanohloiwa, kuti ungadai ane hosha iri, uye kuti inodzivirirwa sei hosha yakhona.

Igwinyiso remene mene tinonigurs kuti mukati mwoupenyu varumbwana vanosisa kuramba veyitoyiwa maringe neutano hwavo izvi zvinoita kuti vabetsereke ponapo pavangada kubetsereka.

Varumbwana vedu tinosisa kuva ngwarira kubudikidza ngeku enda navo ku zvibhedhleya uye kuti vano hloyiwa ponapo pavangadai veida ku hloyiwa mukati mwe ndaramo yavo.

Mwaiziya here kuti kakurutu-kakurutu vantu vanosisa kunge veidetsereka. Kunyanya-nyanya varumbwana nekuvaendesa kuzvibhedhleya kunohloyiwa ngezvehosha dzakasiyana-siyana.

Vana vadodori vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya, Kona uko anohloiwa ngazi yavo koeketerwa kuti vangadai vane hosha ere, uye vangadziirisa sei hosha

Ngeumweni mukuwo tinosisa kuramba teindohloyesa vana hosha dzakasiyana siyana ngekuti izvi zvinodetsera yaambo. Vanokura vakagwinya veirumba rumba mukati mwendaramo yavo.

Zvakadini kunaka teiona varumbwana veirumba rumba kubudikidza ngekuti vanenge vasina hosha inopona pavari. Ngeiyi ndaa tinosisa kuramba teinovahloyesa kuzvibhehleya.

Muntu njee unosisawo kufunda kuti uzokwanisa kuchengeta mhuri yako yamangwani. Izvi zvinoita kuti muntu uve muntu akachangamuka pane amweni antu mukati mwenharaunda yaunogara.

Igwinyiso remene-mene, muntunje unosise kudzingwarira mukati mendaramo yako. Asi kuti udzingwarire zvakanaka hunge wakafunda. Unosisawo kuenda kuzvikora zvapadera izvo zvinozoita kuti uone mushando muneramangwana rako.

Zvakadini kunaka kuti muntu unge weyizvichengeta ,uye unge weyienda kuzvibhedhleya, mukuwo ngemukuwo kundodetsereka, maringe ngeutano hwako.

Maizviziva here nyamashi unowu kuti hutano hwevarumbwana chiro chakakosha maningi mukati mendaramo yedu uye tinosisawo isusu vakona teienda kuzvibhedhlera kundohloiwa.

Mukuwo unowu tikaningira muntu unosisa kuzvingwarira munguwa dzako dzeshe Ngekuti ndizvo zvakanaka maningi ngekuti vantu vanosisa kunge vane zvirwere maningi kuti vazoona mishando mangwani.

Igwinyiso remene mene tikatarisa mukati mendaramo yedu tinoona kuti Muntu unosisa kudzingwarira uye muntu unosisa kunge eienda kuzvibhedhlera mukuwo nemukuwo kohloiwa hosha.

Ngeumweni nguwa tinoona kuti muntu unosisawo kufunda mukati mendaramo yako kana une mukana ngekuti zvinozokubetsera ramangwani rako ponapo paungadai wakura kuti uve nemushando wakanaka.

Muntu unosisa kuramba weihloiwa maringe ngeutano hwako , mukuwo ngemukuwo, ngekuti izvi zvinodetsera ,kuti ugare wakagwinya mukati mwendaramo yako, mukuwo dzeshe usina hosha iri pauri.

Zvemene mene nyamashi tinoziya kuti vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuchengeta utano hwavo izvi zvino hina vantu vakurutu uyu zvinoita muntu ararame makore akawanda.

Mukati mwendaramo tinoona kuti vanhu vazhinji vanosise kudetsereka kubudikidza ngekunge vapuwe mitombo mukati mwezvibhedhera. Izvi zvinoite kuti vantu vadetsereke kakurutu mwiri yavo irambe yakagwinya.

Zvakabanaka maningi kuzwa kuti muntu unodzi ngwarira ngekutiutano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yako ndicho chinoita kuti urarame upenyu hwakakura.

Muntaramo mwedu tinoringira toone kuti antu azhinji anosisa kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veihloyiwa maringe ngeupenyu hwavo izvi zvinodetsera maningi kuti muntu arambe akagwinya.

Nyamashi uno tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vazhinji vanoendamo kunopuwa mutombo asi vakautama azvibhuyi kuti muntu watofa ngekuti vanokupa tsamba yekuti uyende kuzvitoro zvinotengeswa mutombo wopuwa konaikweyo

Igwinyiso muzvitoro zvinotengesa mitombo munogara mwakati mwaka kuchena kuitira kuti mitombo iyi isaite tsvina uye igare iripakanaka ndokuti irambewo yeitengwa.

Igwinyiso remene-mene tinona kuti muzvitoro zvinotengese mitombo munoshanda vantu vanoziya vange ngezvemo, uyevantu ava vanosisa kubetsereka kubudikidza ngekutitengesera mitombo.

Tikaningira nyamashi unowu, tinoona kuti mukati mendaramo yedu, vantu vanosisa kuramba veyienda kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, ngekuti kona ikweyo, ndiko kwatinoona mitombo inotidetsera.

Remene mene tinoningira kuti mukati mezvitoro zvotengeswa mitombo munoshanda vanhu vanoziya ngezvemitombo ere kuti vanhu vasapera kufa kubirikidza ngekupiwa murombo isiyo.

Mwaizviziya here kuti mwukati mwendaramo yedu, tinoona kuti kakurutu muzvibhedhleya kana mukatamika mitombo, tinosisa kunotsvake mutombo muzvitoro zvinotengese mitombo, mwukati mematawuni.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo. Vantu vanosise kugumemwo ponapo kuti vapuve mutombo vakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yavo, uye mitombo iyi inosisa kushanda yaambo.

Mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti vazhinji vanoshandemwo vanenge vakatobva kuzvikora zvepadera kuti vaziye maningi maringe ngezvemitombo yakhona yavanosisa kutitengesera.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, tikaendemo tinosisa kufundiswahe, kuti mutombo watapuwa unodzodzwa ere , unomwiwa ere, kana unobairwa, uye tinosisa kumumwa kwemazuwa manganai.

Igwinyiso yemene-mene, tinoona kakurutu, vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengese mitombo, vazhinji vakhona vanenge vakafundira, maringe ngemitombo iyi, kuti inoshanda sei.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo , tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo, vanosisa kudetsereka, kubudikidza ngekunge veiteedzere mitemo yomitombo yevanenge va...

Igwinyiso mukati mwendaramo dzedu tinosise kudzingwarira kubudikidzq ngekuenda kuchibhedhleya konauko kwavanotipe mitombo asi tikautama tinosise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Maizviziya here kuti mukati mezvitoro zvinotengese mitombo, vantu vanoshandemo vakatobvawo kuzvikora zvepadera, vakafundira mishando yavo kwemakore akati kuti, kuti vazotitengesera mitombo chaiyo-chaiyo.

Igwinyiso remene mene muzvitoro zvinotengese mitombo tinoningira kuti vanhu vazhinji vanoshandemwo vanenge vakatoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundira mishando yavo kwona ikweyo.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mwukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, munoshanda vantu vane ruzivo maningi ngezvemitombo wagona kuti ungadai weibetsera sei mukati mwendaramo.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti vantu vakatamika vakatamirwa mutombo vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mutombo konauko ndiko kwavanoina mitombo yavanenge vatama .

Nyamashi tinoona kuti mukati mezvitoro zvinotengese mitombo munoshanda vantu vakasiyana siyana ,uye vantu vazhinji vanoshandemo vanobaaziya maningi ngezvemitombo yakona inenge yeitengeswa .

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo mune vantu vakanotifundisa mitombo yakona tikaitenga tinosisa kuzodini nayo uye tinosisa kuzohinwa.

Mwakambozvizwawo kuti mukati mwezvibhedhlera mukatamike mutombo, muntu unonyorerwe gwaro rekuti uende kotsvake mutombo mukati mwendaraunda inotengeswe mitombo zvitoro zvinotengeswe mitombo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti mitombo mizhinji inoda kuti muntu awe netsamba inenge yakanyorwa kwadhokodheya kuti muntu azokwanisa kutenga mutombo.

Nyamushi uno tinoringira kuti mukati mwezvitora zvinotengese mitombo munoshanda vantu vayani vakatobvawo kuzvikora zvepadera vanoziya ngezvevanoita mukati mendaramo yavo, avo ndivo vanosisa kutidetsera.

Gwinyiso remene mene tikaningisa nyamashi unowu tinoone kuti vantu vazhinji vanosise kudetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya uye vakaenda kuzvibhedhleya vakatame mutombo vanosisa kuutenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Maizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera mukatamike mutombo, muntu unoenda mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo eitsvaka kwena ikweyo.

Mukati mwezvibhedhleya mukatamike mutombo, vanthu vanonyorerwa tsamba yekuti vaende kotsvake mutombo mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo Kona ikweyo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira toona kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo mwakabaanaka yamho ngekuti muzvitoro umwo tikaringira vanhu vanoshandemwo vanoziya zvavanoita uye vanoziya mitombo yavo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hutano hunosisa kufundiswa vantu tinoona hosha ikaita mukurumbira vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa vantu kuti vakone kudzivirira hosha yona iyoyo

Igwinyiso remene-mene vantu tinosisa kunge teidetsereka maringe ngezveutano kuburikidza ngekufundiswa ngevantu vekuzvibhedhleya. Mune dzimweni mukuwo tinovaona vakabata zvikwangwari zvinofundisa.

Nyamashi unowu tinoringira toona kuti mukati mwendaramo vantu vekuzvibhehleya vanopota veihamba veitifundisa maringe ngekuchengetedza utano hwedu uye zvakakoshera utano.

Mukati mentaraunda dzetinogara, tinomboningira toona kuti vantu vezveutano vanopota veihamba veitifundisa maringe ngekuti togara sei muntaraunda ngeutano.

Munoziya here kuti mukati mwendaramo vantu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti tidetsereke kakurutu mundaramo yedu.

Nyamashi unouyu tinoringira kuti vantu vazvinji tikapinda mukati mwezvibhedhlera tinona zvikwangwari zvakanyorwa. Zvinosisa kuti fundisa maringe ngezvehutano kuti todziirira sei hosha dzakasiyana-siyana.

Zvakadini kunaka kuona antu ekuzvibhedhleya veihamba veitifundisawo maringe nezveutano izvi zvinotipa chenjedzo mukati mwendaramo yedu ngenyaya yekuti utano tinosisa kuhuchengetedza sei?

Mukati mendaramo tinowona kuti hupenyu vantu vanosisa kunge vefundiswa maringe nezvehutano. Asi, vanofundiswe ndiyani? Vanosise kufundiswe ngevantu vanoshanda kuzvibhedhleya.

Nyamushi unowo tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya zvikwangwari zvinofundisa vantu maringe ngezveutano vantu vanotopeisira voziya kuti kuti urambe wakagwinya unosisa kudini.

Mwai zviziya ere kuti utano hwaka kosha maningi mukati mwe ndaramo dze vantu tinoningira toona kuti vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngeku fundiswa maringe nge zveutano kuti uno dzivirirwa sei.

Maizviziya ere kuti mukati mwentaraunda vantu vekuzvibhehleya vanombopota veifundisa maringe nezveutsanana uye utsanana ndihwo hunoita kuti vantu vasabatwa ngezvirwere zveshe-zveshe.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mendaramo yedu utano chiro chakakosha maningi uye tinosisa kunge taingwarira utano hwedu mukuwo dzakasiyana siyana uye utano unosisa kungwarirwa.

Mukati mwezvibhehleya tinokone kugumemo umweni mukuwo toona vantu vanenge vakabata zvikwangwari zvinofundisa maringe ngezveutano. Izvi zvinodetsera yaambo kufundisa vantu.

Ngerimweni gore kwakaita hosha yebesha ,takaona veku vekuzvibhedhleya veifamba veitifundisa, maringe ngekuti hosha yona iyoyo toikunda sei, uye inodzivirirwa sei.

Muntaraunda mwedu mwatiniogara hosha ukaita mukurumbira tinoona panopotwa peihambiwa neantu ekuzvibhedhleya veihloya vantu mahara uye veidzidzisa vantu ngezveutano.

Nyamashi unowu tinoningira, kuti vanthu vechidzimai, vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chawo, kuti chingadai chisina hosha ere ingadai iri pavari, hosha yakaita se chibereko, yegomarara.

Igwinyiso remene-mene tinoningira mukati mwendaramo yevantu vechidzimai kana ndombi vanosisa kuramba vakavhenekwa chibereko chawo kuti vaonekwe kuti vangadai vasingararami ere negomarara rechibereko.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veihlowiwa maringe ngeutano hwavo uye maringe ngechibereko chavo kuti chionekwe kuti chingadai chisina utachiwana hwegomarara rechibereko here.

Vantu vechidzimai kuti varambe veibara vana zvakanaka vanosise kuramba veihloiwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti chingadai ere chisina gomarara rechibereko ringadai rakachimomotera.

Maizviziya ere kuti nyamushi uyoyu vantu vechidzimai vanosise kuenda kuchibhedhlera konauko kwavanohloyiwa maringe ngechibereko chavo kuti chingadai chisina here hosha ingadai ichipona pachiri.

Mwaiziva here kuti vantu vechidzimai vanosisa kuhloiwa maringe nezvehutano hwawo nekuti hutano chiro chakakosha maningi mundaramo vanosisa kuzvingwarira uye chibereko chawo chinosisahe kuhloiwa.

Varumbwana vedu vantu vatinosisa kungwarira mukuwo ngemukuwo uye ndombi dzinosisa he kungwarirwa kubudikidza ngekuhloiwa kakurutu mukati mwechibereko chawo kuti chionekwe kuti achina hosha here.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya zvakanakira utano uye utano hwevantukadzi hunosisa kunge hweichengetedzwa kuti vantu ava vazokona kuramba veibara varumbwana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vechidzimai vanositsa kuramba vaivhenekwa ngazi yavo uye varambe vakavhenekwa chibereko chavo zvionekwe kuti chingakwanisa ere kudetsere ponapo mwana paanenge eida kubuda.

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo yevantu kunyanya nyanya vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloiwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti achona hosha ere.

Panapo vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloyiwa ngazi yavo kuti varonzerwe kuti vangadai vanehosha yakadini. Uye chibereko chavo chinosisa kuramba chakahloyiwa kuti vangaonekwa kuti vangadai vasina gomarara rechibereko.

Ngeumweni mukuwo vantu vechidzimai vanosisa kuramba, veienda kuzvibhedhleya kwokakwo kwavanohloiwa maringe ngeutano hwavo ,uye maringe ngechibereko chavo, kuti chingadai chisina ere utachiona.

Tinoningira nyamushi toona kuti vantu vechidzumai vanosise kuramba vakavhenekwa chibereko chawo kuti chioneke kuti chingadai ere chisina hosha hosha ingapona mwachiri inozovakoreresa kuti vabare.

Nyamashi uno ndinoringira kuti vanthu vanoita zvekurumba pane mukuwo uwo wavanokuwara vanosisa kupuwe mutombo wekuti vakwanise kuhinwa pona pavakuwara.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi unowu tinoningira teiona kuti vantu vazhinji, vanoita zvekurumba vanosisa kudetsereka ngekupuwa mutombo kuti vaone simba vasazofenga pano pavanenge veirumba.

Mukati mwemutumbi wemuntu tinoona kuti vantu vanokuwara apo neapo pavanorumba. Ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunopuwe mutombo wekuti vahinwe.

Igwinyiso remene-mene vantu vanoita zvekujaha vanopota veikuwara marenje kana nyara dzavo. Asi iyi aisi ndaa yekuti vanopuwe mutombo wekuti vanyaradzwe panopanda pakhona.

Igwinyiso remene mene mitombo inosiyana mukati mwendaramo dzevantu tikaningira kune mitombo imweni inoshandiswa ngevantu vanoita zvekurumba pona pevanokuwara vanomwa mutombo wachona uwowo.

Nyamashi unou tikaningira tinoona kuti mukati mendaramo yedu vanhu vanoishandisa mitombo yakasiyana -siyana kakurutu vantu vanoita zvekurumba vanopuwa mutombo uwo wokuti simba ravo rirambe reisisina .

Imweni mukuwo tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kuhina nekunyaradza panopanda mukati mwemutumbi wemuntu, izvi zvinodetsera yaambo ngekuti vantu vanenge votodzokera kumishando.

Kune mitombo inoshandiswa kuti muntu ngazi yake ihambe zvakanaka asaita chiveve. Mitombo iyi inonyanya kubetsera vantu vanoita zvemijaho pona pavanorumba.

Mwaizviziya ere kuti mutombo inoshanda zvakasiyana siyana uye mutombo inosisa kunge ichihina vona vanenge vakuwara veijaha ngekuti inohina zveshe zvona izvozvo.

Mikuwo imweni tinoningira toona kuti vantu vanokuvara kubudikidza ngemijaho yavanoita. Hino vakakuvara vanopuwe mitombo yekudzodza pona pavanenge vakuvara kuti papore.

Igwinyiso remene mene vantu vanoita zvekurumba ponapo pavanokuvara vanosisa kupuwa mutombo wekuti vadetsereke izvi vanodetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vapuw mitombo.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Tikaringira vantu vanoita zvekujaha vanopuwa mutombo uwo wavanoshandisa kuti vawane simba pona apo pavangadayi veiita zvekujaha.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti vantu vanoita zvemujaho. Ponapo pavangadai vakuvara vanosisa kupuva mutombo. Mutombo unohina kuti vakasire kudzokera kumushando yavo.

Gwinyiso remene mene, mwukati mwezvibhedhleya tinoningira nyamashi toona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kohloyiwa kubudikidza ngekuti kune midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya mwona imwomwo.

Mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo ino ningira vantu kuti vangadai vane hosha yakadini uye kune imweni ino ningira varwere vane hosha dzaka siyana siyana.

Mukati mwendaramo yedu tinonigira toona kuti kakurutu utano chiro chakanaka maningi asi kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo iyo inoite kuti vantu vabetsereke ponapo pavangadai veirwara.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi mukati mentaraunda dzatinogara tinoona kuti kune vantu vasingatombogumi kuzvibhadhlera, avo vanoende kotsvake mitombo mukati memagwasha.

Mayizviziya ere nyamashi unowu ?Kuti mukati mwendaramo yedu, kune vantu vachiri kushandisa mitombo yekudhaya, nokuti mitombo yekudhaya iyi inohina hosha zvemandorokwati uye haina chipomerwa padera payo.

Mitombo yekudhayaa yaiya mitombo yakanaka maningi, tikaningira nyamashi unowu , vazhinji vedu vanoenda mukati mwekanyi kunotsvaka mitombo iyi kana mumagwasha ndimwo mwataiona mitombo iyi.

Igwinyiso remene mene mitombo inosiyana kune mitombo yekudhaya iyo inodetsera vantu kuti vahinwe hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Mubizo remene mene teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya yaiya mitombo yaishandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana. Uye mitombo iyi yaiba Hina hosha dzakaita sebesha kana kupanda kwenyama.

Mitombo chiro chakanaka yaamho. Tinoringira kuti nyamashi unowu vantu vachiri kushandisa mitombo yekudhaya ngekuti yaiya yakanaka isina honzero yainokonzera padera, apo pounoutora.

Mwaizviziyq ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaiya iri chikafu munthu waitorya ponapo paunenge weitokwanisa kurapa hosha inenge iri mukati mwemutumbi wako.

Ngekuti mutombo wekudhaya muzhinji wakona yaiiva iri muriwo watinosheesa sadza nyamushi tikaningira muchukuwawa waihina kuti ropa rako rihambe zvakanaka mumutumbi wako.

Mwaizviziya ere nyamashi unoo kuti mukati mwezvibhehlera vantu vanoendemwo kuti vadetsereke kubudikidza ngekupiwe mutombo asi karetu vantu vaiende mumagwasha kunotsvake mutombo waihina yaamho.

Nyamashi ukaenda mukati mwemathaundi, unoona kuti mitombo yekudhaya, yaakutodetserawo vamweni, kuti vaone raramo kubudikidza ngekuitengesa, mukati mwona umwomwo.

Mitombo yakudhaya yaiya mitombo yakanaka yaamho. Teshe tinoningira kuti yaihina hosha pasina chimweni chainokonzera padera mukati mendaramo dzevantu vanoimwa.

Mwaizviziya ere kuti mitombo mizhinji inoshanda kunyanyanya mitombo yekaretu yaibahina hosha dzakasiyana siyana , hosha dzinoita kuti ropa risahamba zvakanaka mukati mwemutumbi wemuntu.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mitombo yekudhaya kakurutu yaishandiswa nen'anga . N'anga ndidzo dzaishandisa mitombo iyi dzaienda kunoitsvaka mumagwasha pedzepo dzouya dzotengesera vantu.

Maizviziya ere kuti mukati, mwendaramo yedu, vantu vekudhaya, vaishandisa mitombo yakasiya-siyana, kuti vakwanise kuhina hosha. Tikaningira, imweni mitombo yaitova iri michero.

Ndaramo yedu tinoona kuti mitombo mizhinji inodetsera kakurutu kuti muntu ane hosha. Tikaningira mitombo yekudhaya imweni yaiita kuti ropa remuntu rihambe zvakanaka mumutumbi wake.

Ponapo paunoguma kumakanyi ndipo paunotoziya kuti vantu vazhinji avagumi mukati mwezvibhedhleya kuburikidza ngekuti vanoenda kunodetserwa mukati mwemwagwasha nen'anga kupuwe mutombo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mitombo yekudhaya yakabasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti tikaningira mitombo yekudhaya vantu vazhinji kubudikidza ndiyo mitombo iyona.

Vantu vazhinji tinosisa kunge teienda kuzvibhedhlera asi kukanyi vantu vanoenda mumagwasha veienda kotsvaka mitombo kuti vakwanise kuhina hosha dzakasiyana siyana mundaramo mawo.

Igwinyiso pasina kuphikisana, vantu vekudhaya vaishandise mitombo, iyo yavaiona kumbiti, kana gedhlani iro raishandiswa kuhina, muntu une maronda.

Vantu vekudhaya vaiya vakangwara maningi kuona mitombo kuburikidza kubva kumbiti iiiii akitiwoye zvinoda kubongwa kwekuti tikaningira mbiti dzizhinji dzinobanasire mitombo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Nekuti tikaningira mitombo yekudhaya imweni yacho yaisimwa paberere pemuzi. Muntu kuguma weitokaya mashakani wotogadzira mutombo.

Mitombo yakudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambo. Tinoona kuti mitombo iyi inoshandiswa ngevantu vazhinji kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Kunyanya-nyanya hosha idzo dzinoita kuti mwiri upande.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka ngekuti tikaningira vantu vaikume mashakani kubva ku kumbuti vouya vomakwatisa votonasira mutombo.

Mundaramo yedu tinoziya kuti vantu ekudhaya kunyanya nyanya n'anga ndidzo dzaitsvaka mitombo mukati memagwasha kuti dzidetsere vantu vsngadai veirwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya yaishanda yaambo, tikaningira karetu vanhu vaihinwa hosha dzakasiyana-siyana kubudikidza ndiyo mitombo iyi uye yaiya isinganingiri kuti muntu wabvisa mutuso here kuti uiwone.

Ngeumweni mukuwo taiona vantu vemunharaunda medu avo vaishandisa mitombo yekaretu vantu vona avavo atimbovaoni kuzvibhedhlera ngekuti vanogonda kuti mitombo iyi inovahina yaamho.

Mukati mwendaramo yevantu vekudhaya, vaibaapona kubudikidza ngekumwa mitombo, iyo yevaikumanisa kana mashakani embuti dzakasiyana-siyana, kuti vanasire mutombo yekuhina hosha.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvitoro hatichaoni mitombo yekudhaya asi mitombo yekudhaya tinoiona nevantu vanohamba mwukati mwemataundi veiitengesa.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya kakurutu yaishandiswa ngen'anga ndidzo dzaiziya kwekootsvaka mutombo uyu dzouya dzodetsera antu kuti vahinwe hosha.

Nyamushi unou tinoona kuti mitombo yanyamashi vanhu vanosise kunge veiipuwe kuzvibhedhlera asi karetu mitombo vanhu vaiiona mukati mwemagwasha pona pavaienda koitsvaka.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mitombo yekudhaya yaibahina yaambo, Uye mitombo iyi vamweni vakapedzisira voisima paberere pembuzi dzavo kuti vakwanise kuhina hosha mukuwo uripo.

Tikaningira mukati mwentaraunda dzatinogara pane vantu vasingatombofi vakaenda mukati mwezvibhedhleya ngekuti vanoshandisa mutombo yavanoshandisa mutombo iyi inosisa kutidetserawo.

Makambozvizwa ere kuti mitombo yekudhaya imweni yacho kakurutu yaishandiswa nen'anga. N'anga ndidzo dzaiziya ngezvemitombo iyi, taenda kunoitsvaka mukati mwemagwasha dzouya nayo.

Igwinyiso yemene mene teshe tinoziya kuti mukati mendaramo yedu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngemutombo yekudhaya iyo inozvine hosha pasina chipomerwa chainokonzera mukati memutumbi wemuntu.

Mitombo yekudhaya tinoona kuti mitombo yakanaka maningi uye mitombo iyi inosisa kutidetsera kurwisa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu, mitombo iyi yakabakosha mukati mwendaramo.

Tinganingira mundaramo tinoona kuti mitombo yekudhaya inoshandiswa ngevazhinji mukati mwendaramo yedu uye imweni yemitombo iyi yaiya miriwo yatinoseesa nayo sadza nyamashi kuti iyo yaihina hosha.

Igwinyiso re mene mene tino ningira kuti mitombo mizhinji ino sisa ku detsera vantu vane hosha tika ningira karetu kwai shanda mitombo yeku dhaya iyo yainyaradza pano panda mukati mwe muntu.

Zvakadini kunaka muntunje ponapo patinoshandisa mitombo yekudhaya iyo yatinoona muberere remuzi dzedu hatichahambi mumango mukurutu kuenda kuzvibhehleya .

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti, mitombo inoasiyana-siyana mukati mendaramo. Izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke kubudikidza ngemitombo iyi, uye vantu vanosisa kunge, veimwa mitombo yekaretu. Yaiya isina chipomerwa.

Maizviziva here kuti nyamashi unowu mitombo yekudhaya ichiri kushanda yambo kakurutu vantu Vekumakanyi ndomitombo yavachiri kushandisa kuhina hosha.

Imweni mikuwo tinoona kuti n'anga, dzekaretu ndidzo dzainasira mitombo, dzeifundisawo vamweni kuti mitombo yekaretu ,yainasirwa sei, uye ngeiri mbuti inoshanda kunasira mitombo yakhona.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti muntu unosisa kudzingwarira pane zveshe zvaunoita kunyanya nyanya kutore mitombo yekudhaya iyo yaiya yakanaka maningi isina chipomerwa.

Tinoziya ere kuti mukati mendaramo yedu vantu vamweni avagumi kana kuchibhedhleya , vachiri kushandisa mitombo yekudhaya iyo yavanoona ichivaitira kuti vakwanise kuzvina hosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unowu mukati mwendaramo yedu tinosisa kushandisa mitombo yekudhaya ngekuti mitombo iyi inosimwa paberere pemuzi dzedu. Tinenge tisingasa hambi mumango mikurutu kuenda kuzvibhehleya.

Nyamushi unowo tinoningira toona kuti mutombo yekudhaya yakasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti imweni mitombo yekudhaya yaiya muriwo yataisesa nayo sadza tikaningira muchukuwawa.

Ngeumweni mukuwo tikapinde mukati memataundi tinoona kuti kune vantu vakutengese mitombo yekudhaya kuti vakwanise kuzvidetsera mukati mwendaramo yavo kubudikidza ndiyo.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mitombo mizhinji, inosisa kudetsera vantu ,vona vangadai vane hosha, dzakasiyana-siyana. Tikanyanya-nyanya kuringira, maringe ngemitombo yekudhaya, yaibaahina zvemene.

Makambozvionajerw kuti mitombo yekudya yambaisiyana nemitombo yanyamashi nekuti mitombo yekudhaya tayikone kuyisima paberere yemuzi dzedu kuti tikwanise kudetsereka kubudikidza ndiyo mitombo yakona.

Igwinyiso ndaningira nyamashi mukati menharaunda dzatinogara mune mbiti dzakazara maningi idzi ndidzo miti dzaishandiswa ngevantu vekaretu kuti vagadzire mitombo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu , antu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngekupuwe mitombo yekaretu iyo yaiya isina chipomerwa padera payo .

Maiziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakhona yaiya irimuriwo inoryiswa sadza tikaningira guku vantu vanorishandisa kuwedzera ngazi mukati mwemutumbi wevantu.